gatikaashsho gati kaashsho raamma yaati gati kaashshootinannihoo gate kaasi'neenna gate mure iillannoha gati kaashshootinanni ekkanna gatikaashshono itatenna agate wolrihoroonsi'nanni yaati

to loosi'ranna saada ce e galtinore baatto loosi'renna saada ce e galtinori batinye ikkitanna lawishshaho baadiyyate heedhanori baatto loosidhe baattote giddonni muro afidhe saada ce'e saadatewinni adonna buuro quuphi afidhanno yaaro

sagalate muro maati sagalate muro hiittenneeti yinaikkiro sagalate muro shaanu sagalate murooti weese oti badala sagalate murooti neendannire ikkitanno yaate

glt bnke sagalate baankeetinanniti maatina kkero sagale inteenna godowu giddo maarte ofoltannowa sagalate baankeetinanni ikkanna ofoltino sagale beekkannote yaatetini sagalate bann

dctto saadahi catto maati saadhahi xato maahoroonsi'nnnin ikkiro saadhahi catto giddonni lawishsha lalu yiwiinni buuronna ado adhine hakkiisaeenna maalahoroonsi'nni saadahi cttoh

gumu laalchi irshaya mayyaate gumu laalchi irshaatinanni guma aannoa ikke adhinoonni gumano itate horoonsi'nanniya gate loonse afi'nannia gumu laalchi irshaatine su'minanni

sagalate morooti yaamayyaate sagalate morootinennanniti hiitteetinayikkiro lawishshahu waye badala gaashshe wolino konni labbannore sagalate morootinenni sagalete giddo gaamanta

sagalete muro yaa mayyaate sagalete muro maatinia ikkiro sagalete muro badala weese shaano woleno konne labbannore sagalete muro giddo ga ammanni yaate

guma laalchi irshananniri maamaatina ikkiro gumunni laalannori abukato gaashshe waye badala woline konne labbannore guma winxeenn fulteenna intannirene

yannibeelo roso yaa mayyaata yannibeelli roso hiitte yannara lo ronsaiho yiniha ikkiro yannibeelo rosootinanniho barra wolewahonse loosi'nannihonse hashsha ronsanniya yanni beelo rosoo

dubbu addubbu saadaya mayyaate dubbu saadaya mayyaatino maakkiro dubboho calla heedhannota ikkite dubbu saada mini saadawiinni baaccitannote laishsha doobbiichu amboommo woline konlaabmo

batto loosi'ranna sdcbaatto loosi're saada ce e galino manni baatto tewiinni duuchahoro adhe muro afi're saada tewiinni ado buuronna wolino konne lawinore afi'ranno

yanniweelo roso ya mayyaate yanniweelo rosootinannihu labishshaho barra ronsikkinni hashsha calla e'ne ronsanniha yanniweelo rosooti inanniha ikkanna kunni yanniweelo rosi'rano baatooshe baatiise rosiinsannioro

csaadha hiciatto yaammoe yaate saadha hiciattootinanniti lawishshawo mini saada ikkite lalu lukkohu woleno konne labbannore meu garechu woleno kuri lawannore saad hic

ddubbu ltsshmayyaati dubbu latishshtinnnihu dubbullatanno gede assine lophannonna ba annokki gede muramannokki gede awirarranni doogo dubbu ltshshtine hindanniha ikkanni

gorsu loosi hayyo hiittoo hayyootineekkiro xeenu nookkiya wayi noowa hanse kaasi'ne kaasi'noonnirichila xeena gana hooggiro gorsunni giddore eessinanni hgorsuloosi hayyooti

dubbu latishshatinannihu hiittooho dubbu latanno gedenna dubbo halashshate dubbu latishshira haqqe kaanse babbaxxinore assine dubbu ltshsh lossinnih ikkn dubbu lshs

womaashsha abbitannommuro hiittoote yinehekkiro womaashsha abbitannommuro lamshshaho woline konne labbannore ikkite heedhe abukato muuze zayitoone hoophe kuri labbannori womaashsha abbitannomuro

sagalate moro yaa hiittoote sagalate morootinanniti lawishshaho weese badala gaashshenna uulano konne labbannore sagalate morootinannia ikkanna itate horoonsi nannite

dubbu latishi yaamma yaate dubbu ltishshti inannihu dubbu ajannokki gedenn dubbu qannasamannokki gede dubboho haanjamuro kaansanni dubbu muramannokki gede agarranniha dubbu ltshsh

qaaqquullu rosimine yaa mayyaate qaaqquullu rosiminee tinannih labishshu gede la'mummoro qaaqquullu callu rossannoha ikke giddono rosu mine qaaqquullu godo'letannore woorreenna rossannoha qaaqquullu rosi mine yine su'minanni

dbbdbbuls m yaatedubbulsnhu lwishshhdubbu la0nno gede assine haanja muro kaansanni ba annookki gedenna dubba murre hunnannihi gede agarranni doogo dubbu lis

baatto loosi'ranna saada ce e galtannore baatto loosidhenna saada ce e galtanori baadiyya dafandannore ikkite baatto loosidhe loosidhino baattonni laalcho adhitenna ce'ino saadawiinni adobbuuro quuphe adhitenno

sagalate murootinanniti hiittenneeti neekkiro sagalete muro shaano weese abukaato wolino konne labbannori sagalete morootinanni ikkanna sagalete murono gate fultanno yinehendani

qaaqquullu rosimine ya mayiyaate qaaqquullu rosimineeti inannihu lawishshawa la'nommoha ikkiro qaaqquullu callu rosanni eanni fulannoha qaaqquulu rosimineeti yinanniha ikkanna qaaqquullu rosimine jajja bu'we'e wedellue rossara didandiito

saadha ciattoy mayyaate saada ciatto hiittenneetine ekkeho lukkuu saada meo ge'reehunna wolino konne labbannore saada ciattootini hindanna ikkanna insawiinno duuccarainohoroho

sagalate murootinanniti hiittenneeti sagalate murootinanniti lawishshu wede la'no moro uggate kaanse fushshinannire ikkite chaanu weese badala muuze wolino konne labbannore sagalae moroo

xaphoommu roso yaa mayyaate xaphoommu rosootinannihu lawishshaho la'ne a ikkiro umi kifilinni kense yuniwersitete geeshshanoha royinse baala gunde fulle a ikkiro xaphoommu roso rose gudino yaate

saadate akiminanniri maati saada xissante woy ordicho kayissowa ikkiro kiniine uyine marfe qanse akkammanni doogo saagidate akimeetinannita ikkitanni leeltanno

dubbu ltish ya'm yaate dubbu latishshi hiittoohoyineekkiro dubbu latanno gede asine dubbu agarrenna dubbu giddo noo saada ba'annohu gede latishshan latishinanni kaansanni aqarranniha dubbu latishshooi

xmaxaaffate mineeti yaa mayyaato maxaaffate mineetiinannihu maxaafa calla woorranniwanna rosaano e'e adha hasiissaansere woy hasidhino maxaafa hasidhe adhitannowa maxaafate mineetiine su'mio

daaimuho shobayicho daaimuho shobayicho yaa ma yaate daaimoho shobayichootiinannihu daaimu callu hosannowanna daaimu godo'lannora godo'lanni uulla ha'ramannoha daaimuho sho bayicho yinanniha ikkanna yaate

womaashsha abbitannommuro yinanniti kaasi'ne iillittannota ikkite womaashsha abbitannommuru giddo labishshaho hoophe abikaato zayitoone muuzenna babbaxxinoreeti

irshu maashinubba irshu maashinubbaatinanniti irsha loosi'nannita ikkite mannawa alee ikkinoha rahotenni loosse gudate horoonsi'nanni maashinubba irshu maashinubbaatine su'minannita ikkitanno

womaasha abbitanno muro hiitteneetikka womaasha abbitanno muro lawishshaho:womaasha abbite woyi soorrite iilliteenna hirranireeti.